Mu kifaananyi mulimu ennyanja oba amazzi, mabbali waliyo amayinja, mulimu olusozi,

Mu kifaananyi mulimu essundiro ly'amafuta, mulimu oluguudo lw'ettaka. Emabbali waliyo ekizimbe nga ku ssundiro ly'amafuta kuliko abantu.

Mu kifaananyi kino mulaga omusajja ng'ayimiridde ku kimeeza nga kuliko engatto, era kiraga nti omusajja ono atunga ngatto era mu mikono gye mulimu engatto eya langi eya kitaka. Era ku kimeeza w'ayimiridde waliwo n'engatto endala eziyina langi ez'enjawulo. Ku mukono gwe ogwa ddyo kuliko ekizimbe era kyazimbibwa mu mabulooka.

Mu kifaananyi mulimu omwana muddugavu, awanise omukono gwe ogwa ddyo, ng'ayambadde essaati emmyufu eriko obukuubo obweru.

Mu kifaananyi mulimu omukyala ali olubuto, mulimu ebyuma ebikebera olubuto, waliwo engalo z'omuntu ezikutte ku kyuma era kiraga nti omukyala bali mu kumukebera lubuto.

Mu kifaananyi mulimu omukyala, yeesibye ekitambaala ku mutwe ng'aweese omwana ku mugongo, omwana yeebase. Ku mabbali kuliko omuddo n'emiti.

Mu kifaananyi mulimu engalo z'omuntu nga mu bibatu bye mulimu entuntunu eza langi ya kyenvu ne langi ya kiragala.

Mu bu kifaananyi mulimu oluguudo. Ku mukono ogwa ddyo waliyo omu emiddo, waliyo emiti n'ennyumba. Ku mukono ogwa kkono, waliyo ennyumba eyina waliwo eyina amabaati amakaddekadde.

Mu kifaananyi mulimu abaana abalenzi nga basamba omupiira, mulimu engoye waggulu eziwanikibbwa, wansi waliwo ekisawo ekiri mu langi ya bbululu.

Ekifaananyi kino eno kiraga abasajja babiri n'omwana omu. Nga batudde mu lyato nga liri ku mazzi. Mmabbali gaabwe waliyo ebisubi ebiwanvu n'omuddo.

Mu kifaananyi mulimu omukyala, akutte ekyokulya mu ngalo. Mu mabbali ge waliyo ebyokulya, biraga nti biri mu dduuka.

Ekifaananyi kiraga ebisolo bibiri ebimanyikiddwa nga Enkula. Enkula ento eri ku mukono ogwa ddyo, n'enkula enkulu eri ku mukono ogwa kkono. Enkula enkulu eri mu kulya muddo. Emabega wali, waliyo omuti.

Ekifaananyi kino eno kiraga mulimu abaana abalenzi bali bana, bali mu kudduka. Kirimu abaana abalala abayimiridde mmabbali wali nga abalaba bano abali mu kudduka. Kirimu amayumba, kirimu n'emiti.

Mu kifaananyi mulimu abavubuka bana nga basika akatimba okuva mu mazzi. Mu mabbali g'amazzi waliwo omusenyu gw'ennyanja.

Ekifaananyi kino eno kiraga ebisolo, emiti, n'omuddo era nga kiraga nti ebisolo biri mu kulya muddo mulimu ebisolo nga engabi n'ebirala.

Mu kifaananyi mulimu abantu bangi, mulimu manvuuli, mulimu amatundubaali, mulimu ebibala...

Mu kifaananyi kino mulimu omusajja akutte omupiira ng'era ayagala ggukasuka gugwe mu katimba. Omusajja ono ayambadde enkoofiira ku mutwe era ya bumulimuli.

Mu kifaananyi mulimu emmotoka etisse enkoko eziri mu butimba, mulimu omusajja asala ekkubo, mmabbali waliwo ettooke.

Ekifaananyi mulimu ebitanda ebibajje, mabbali waliwo omuti omuwanvu, waliyo ebizimbe, waggulu waliyo ebire ebya bbululu n'ebyeru.

Ekifaananyi kiraga amazzi nga gali wakati mu nsozi, waliwo ebibira oba emiti, waliwo oluguudo oba akakubo.

Ekifaananyi kino eno kiraga ku lubalama lw'ennyanja. Kuliko ebizimbe ebiwanvu oba ziyite kalina, kuliko emirongooti, kuliko omusajja yeebase wano wansi ku mayinja era nga waliwo ne pikipiki.

Mu kifaananyi kino eno mulimu omusajja avuga akagaali ku kkubo ng'asibyeko ensuwa. Mu mabbali wali waliwo emiti.

Ekifaananyi kino eno mulimu abantu. Mulimu omusajja akutte ekikopo alaga nti alina by'anywa. Batudde mmabbali w'ennyumba enzimbise n'emmuli n'ettaka. Waliwo omukazi akutte enkumbi.

Mu kifaananyi mulimu omwana. Akutte omuggo, yeesibye ekireesu mu bulago, ayina langi enjeru mu ffeesi, mu mabbali waliwo amayinja n'emiti.

Ekifaananyi kino kirimu omuti gumu era ng'omuti guno gwetooloddwa ebisubi naye ebisubi bino byakala oba bikalukalu. Omuti guno mutonotono.

Ekifaananyi kino eno kirimu ekimuli n'enjuki. Ekimuli kiyina langi eya kyenvu ne langi eya kiragala era enjuki eraga nti eyina by'enuuna okuva mu kimuli.

Ekifaananyi kino eno kirimu essowaani. Ku ssowaani nga kuliko emmere. Kuliko omuceere omusiike, ennyama ensiike, ne ku mabbali kuliko emboga.

Mu kifaananyi kino eno mulimu abaana oba bayite abayizi era nga balaga nti bali mu kibiina bali mu kusoma. Abaana bano eno bambadde essaati eziri mu langi enjeru. Abaana bano eno, buli omu ayina ekitabo mu maaso ge.

Mu kifaananyi mulimu enjuki. Ezimu ziri ku kibaawo, endala zibuuka mu bbanga.

Mu kifaananyi mulimu ente. Ente zino ziyina amayembe manene, mawanvu nnyo. Ziyina langi eya kitaka, ku mukono ogwa kkono waliyo ente eyina amabala ameeru n'aga kitaka, mu maaso g'ente zino waliwo omuti n'obuti obutodo nga bwakalako amakoola. Emabega g'ente waliyo emiti.

Mu kifaananyi mulimu omusajja ku ludda lwa kkono n'omukazi ku ludda lwa ddyo nga bayina bye bakutte nga beetegereza.

Mu kifaananyi mulimu ekizimbe ekiwanvu ekiyitibwa Mapeera mm ekiyina langi eya bbululu n'enjeru mulimu n'eggulu.

Ekifaananyi kiraga ebizimbe ebirina langi ya bbululu ku madirisa. Kuliko amaato nga baagasimbye ku ttaka. Waggulu waliyo ensozi.

Mu kifaananyi mulimu omusajja Omuzungu n'omwana omuddugavu, era ng'omwana akutte ekinasula ebifaananyi.